Bin ndoh bu am lu move ame aye bindah yu wekh palasi kai bu khamneh pur yunee khaliss sen bin ndoh kai mu neki nun